Tagba dzi, amewo le fi ma, ame gã tɔ ɖe fi ma le dɔwɔviwo kpɔm, wole ba ham, eɖewo bɔbɔ ta, eɖewo wo gakpo kɔm, agba le fi ma, ɖewo ɖo kuku. Eɖe do awu ʋie.

Ŋutsu aɖewo wò tɔ ɖe teƒe aɖe wò le dɔ wɔm, wotɔ ɖe gakpo dzi, ɖeka tɔ tsa tsitre, wo do awu didiwo, wo ɖo kuku, wo do afɔkpa sesẽwo, eɖewo kɔ woƒfe akpetɛ kɔ kpla ɖe megbe.

Nyɔnuvi tugbe dzɛ aɖewo. Wole xɔa ɖe me. Nyɔnuvia wo ɖo avɔ ɖe ali. Wokɔ fia kuku ɖo ɖe ta. Wokɔ nanɛ da ɖe kɔ me. Ŋutsu ɖe hã le afima wole mic ɖe asi.

Sukuviwo, wole nu srɔ̃m, edzo le fi ma, wole nanewo me kpɔm. Nyɔnuviwo le me, ŋutsuviwo hã le me, nyɔnuviwo ƒo ɖa ɖe ta, map le fi ma, ŋutsuawo do awu yibe ye ŋutsuawo kɔ nane bla asi.

Aƒu gã aɖe to. Gbeɖuɖɔwo le fi ma. Amewo va le dzram ɖo. Ame aɖewo do asiwu gbedzẽ. Ame aɖewo hã do asiwu gbemu. Ame aɖewo le gbeɖuɖɔ kɔm. Ame aɖewo ɖo kuku. Ame aɖewo lé dɔwɔnu ɖe asi.

Atukpawo le kplɔ dzi eye aha le eme. Gakpoviga aɖewo hã le kplɔa dzi. Ŋutsua aɖe le kɔpu aɖe ɖe asi si…..

Dunyahelawo wobɔbɔnɔ anyi nyɔnu le eme, ŋutsuwo hã le eme. Eɖewo le gbe dom ɖa. Nyɔnua do awu gbemu. Wo le nɔnɔmetata aɖewo ɖe asi, ame le eme. Ame aɖewo hã wo le agbale ɖe asi.

Ameaɖewo enye sia le dɔ wɔm, teƒe si wole dɔa wɔm le la te ɖe aƒu la ŋuti. Wole gakpo aɖewo lãm le ati aɖewo dzi. Wodometɔ aɖe bɔbɔ ɖe anyi hele nane wɔm, woameve bubu hã bɔbɔ le gakpowo se. Woɖo gakpo kpakple nu bubuwo ɖe teƒea.

Keteke dze ƒe. Nyɔnua ɖe tɔ ɖe ŋkume ne. Amewo le gege ɖe me. Gakpo yibɔ kɔkɔ aɖe le fima. Ame aɖewo le foto ɖem. Ame aɖewo nye ŋutsu, ame aɖewo nye nyɔnu.

Nyɔnu eve va asime wo katã woɖɔ kuku ɖeka lé eɖɔ ɖe asi woƒle nu ɖewo kɔ kɔ ɖe eme, atadi le fi ma, tomatosi, le fi ma, aɖib ale fi ma kɔɖu le fi ma, agbalẽgo le fi ma, aha le fi ma.

Nyɔnua aɖe le dziƒo xɔ dzi ebɔbɔ nɔ anyi le kɔmputa ɖɔ wɔm. Edo gaƒo ɖokui. Glas ɖe le egbɔ. Ewɔ eda ɖe ta. Eŋuwo le anyigbã, edo awu yibɔ. Gakpowo le afima.

Nyɔnu aɖe, elé nudranuwo ɖe ta gale ɖewo ɖe asi, nyɔnua ɖo kuku ele nu kome nudranu ɖewo nye, ekpɔmlɔnu, kpɔmeklɔnua le dzɛ̃e, eɖavunu, ɖavunua hã le yibɔ, afɔkpatutunu, yibɔ.

Sukuviwo, wole sukuxɔme wole nu srɔ̃m. Woda asi ɖe akplɔ̃dzi. Eɖewo le nu ko. Eɖewo tsɛ ƒe ŋku biã ɖe agbalẽ ŋti. Eɖewo hã wole fefe ɖim. Eɖewo hã wonye nyɔnu, eɖewo hã nye ŋutsu.

Ɖevi woame ene, woyi tsikuƒe, wolé nugo ɖe asi, eɖewo lé gagba ɖe asi, wobɔbɔ le etsia kum, ɖeviawo le, wotɔ ɖe etsia me, ekewo le fi ma.

Dzo dze teƒe aɖe, edzo tsilawo va teƒea, wodo awu didi, wo do kuku sesẽwo, eʋua ha tɔ ɖe fima. Ame aɖe lé ga gakpoa me, etɔwo sɔgbɔ gbogboo ɖe fima, amewo ha le nu kpɔm.

Ameɖibɔ me, amewo le ameɖibɔme, ŋutsuwo le eme, ɖeviwo le eme, wodo awu hee, eɖewo hã do awu bubuawo, atiwo le fi ma, yɔdowo le fi ma.

Nudzraƒe aɖe ŋutsu aɖewo tɔ ɖe afima eɖo gankui edo asigɛ ɖe asi kɔmenuwo le afima ŋutsu aɖewo ha va nu ƒle ƒe ɖeka gbi ɖa ɖe ta ɖeka le nua dom kpɔ ɖeka ha tɔ ɖe afima nyɔnu ɖeka ha le wodome